Batu nga bali kumeezi bandi bikaale bandi bimile bandi balikuwuga nga balikuloba zinyeni

Umuzungu ali muzinanasi

Zimwanyi ku mukono

Liduka lyezingubo

ikompacti yatulilemo buwuzi bwemugati mwayo bona kyitangala kyiliwo nga kyanabinzali

mukyirimba kyesi ndikubona kubona zinzu kubona zimotoka nabona masanyalaze nabona senyenge nabona misaala nabonana niziwaya zegamasanyalaze zingudo

Busiima bwebulo muchidasa.

mezi magali nga gali kudima nibisaala nga bigali

nabone bana basinde bali kukola mulimo jawe bali kukuba matafali bapangile itanulu gundi akuvuga kumukokoteni nga ali kwisaga matafali babagundi alikujenda kubonawo inyungu kubona zinzu kubona baba gundi aliya idayi

Ndi kubona inzofu nga e'likunywa yekisile munywa gwewe nga e'likunywa mezi ni yeche.

Oh Yesu inguje yagonele mukyisaali eeh

inguje yikale kubisaala nge eli kudya matu gejimisaala yiwambile kungaji

Baana babili bikale asi bali kwinaya mweso gwekamabale ne zinju za'rawunda nga ziliwoki.

Zinzu zili kutulo kwe gamezi ni zikungu nga zili kutulo kwegamezi ni babatu inga bali kutulo kwegamezi

Mayi bali numwana balikubyala bitungulu, bali kwaya ni gimizola kubitungulu byawe.

itsuga yimile ilikusilila yimile kulugudo nga eli kusililila umuvugi wepikipiki esi alikuvuga

Imotoka yasudile madote

Batele zinyondo kumeza

bimuli biliwo ngenzukyi ilimo nga bili mukala ya nabinzali niyegumusayi nezukyi

inzuki ilikuyugilila kukyimuli kyanabinzali nge eli kufunamo kyilisa